Omusajja akutte eddobo ng'ayambadde engoye enzirugavu okuva ku mutwe mpaka ku bigere, ayimiridde ku lukalu oba ku lubalama lw'ennyanja ali mu kuloba byennyanja.

Omwana nga Muzungu, musanyufu nnyo. Ataddeko akakoofiira ku mutwe akali mu langi eza bbulu ne langi endala. Ayambadde n'akatissaati era nga nako katabiketabike, kalimu langi ez'enjawulo; enzirugavu, enjeru ne langi endala. Akutte ekyennyanja nga kibisi, kisibiddwamu akaguwa okuva mu mazzi.

Omuntu akutte ekyennyanja ekibisi okuva mu mazzi. Ekyennyanja kino kiri mu langi ez'enjawulo omuli eya kyenvu, n'enzirugavu, ne kkala entabiketabike endala era nga kisitudde ebijirijimbi byakyo ku mugongo ebikiyambako okwetaasa abalabe.

Abaana ab'obuwala bali mu kibiina batude ku ntebe zaabwe bayina bye baluka ne wuzi nga bambadde obuti-shirt obufaanagana mu kkala emmyufu ssaako wansi sikaati eziri mu langi eya bbululu.

Emmotoka ekika kya Land Cruiser eriko number plate UAR 004A eyimiridde era ng'emabbali waayo waliwo obu... akagaali akatisse enkota z'amatooke nga nnyingi ng'ate nnene ddala. Eriwo n'abantu abayimiridde, abatunda, abasuubula, n'abantu abalala bangi bali ku kkubo ery'ettaka.

Ku mwalo amaato we gagobera, ku lukalu waliwo amaato mangi era nga gali mu langi okusingira ddala eya bbululu. Mu maaso awo waliwo n'akabwa kalimu kalimu ebikuubo ekyeru n'ekiddugavu. Emabbali w'ennya w'amaato eriyo ennyanja.

Ekibajje eky'enjawulo ekyabajjibwa obulungi ne bakiwunda bulungi kiri mu kifo ekitegekeddwa obulungi era nga kyetooloddwako n'endabirwamu kiri mu langi ezisikiriza okulaba langi enzirugavu ate ne langi eya kitaka.

Amenvu ga bbogoya gateekeddwa mu bubbo obw'enjawulo era nga gatundibwa. Ebibbo ebimu bituuziddwa wansi nga baazeewo ekikutiya ekikadde ate ebirala bitudde babitu... bituuziddwa ku kibaawo wagguluggulu. Amenvu agamu gengedde, amalala gakyali mabisi era amabisi gali mu bisero ate waliwo n'enkota z'amatooke era ezitundibwa.